Hausa zamana mashine go'etidi zamanawi mashinezara kathaza bolla nu'ey woyko kathaza bolla hargey wodgizaysa dhaysanas zemenawi mashineni izasi koshiza kemikale kathaza bolla piskidi woyko kathaza ushidi detes guusa

hayssa inte misileza bolla xeellizayssa mala fistikilee woykko fistisayde geetetti ingilizethon xeygetizayssa hayssa kathata bolla daro daro hargeti dunota bolla iii shunkureteta bolla hargeti wodhonta mala maaddiza hayssi tale guussa

Hayssi inte xeellizayssa mala asa wolqa keehi qannasanas go'iza kaame gooshshay oosoy giitettes kaames kaamey goyishin asa wolqqay keehippe qannases guussa daro wolqqa ongonta go'ettana mala maaddes

Hayssa beni wode goshsha muurata goyza asatatho ooththidi laaletha zerethan zeretha zeridi dettes guussa. Hayssa nam7u asati inte xeellizayssa mala laaletha woykko pisketha zerethan zeretha katha zeridi dettes gussa goyda biittan.

dasha inte beyizayssa mala misiliza xillizayssa mala daro jarkanetara largo saamune woykko may7o meiciza may7o miicanas ke igura immiza saamune suuqezan daro daro jarkanetara issife gie dees

Hayssan misilezan nu xeelishin tuke ayfeti kaxxidayssa issipe shiishidi issi sohon miccidi melsidi deetees guusa. Hayssi tuke ayfee melizafe sinththan asa nay go7a immees. Biras ekanas keehi go7ees guussa kare dere krssid bayzishin.

Hayssa misileza bolla inte tseelliza mala issi maccasa tuke shayada dawusu gussa. Hin lanqe baggara essana jabanayika shiiqqi uttidesa. Hayssa qassika mandaja bolla wottada tukeza shayada dawuzu gussa. Haysa shaya simidappe gundin cadadda tukeza jabanazan yegaza issa essawusu gussa.

Hayssa misiliza bolla xelelishin hena guyera qoodan oydda gida asati santhaza woykko xaatha santha woykko tigelgoomane gizayssa giddon deTEES. Ha sintha bagara heedzdzu asati xigelgoomaneza woykko xaatha santhaza menthi ekidi oykkidin ha nuna besidi deetes.

Has nunn misiliza bolla xeelishin uutha qommoti ba laythan laythan shagete giideetezuussa baggara sinthara nuni xeellishi shabe woykko haaxa geetetzayssi dees hina baggara guuxees gikko nam'o laythanne hessabe bolla qidida laytha oykkida uuthi deerko.

Hayssa misileza bolla nuni xeellizayssa mala cora muuzeti qanxettidi baani toketida mithaza bollape ha keidi bayzettanas woykko metettanas keewuttida guussa hayssi muuzeti asa nayti daro demmisha pulto woykko bira demmiza pulto gididi go7ettes asa nayi.

hayssa misileza bolla nuni xeellizayssa mana daro baldeta giddon dolloxa zeggine hii othu woththida woossa hayssi baldetara wodhdhedi uttida ginoy daro wode doyssidakko can7i woykko indidi maana mala asanayka ufayseesgu

Hayssa abkadoza kaxidayssa issiadezi nuni xeelish maxi deettes gudssa hayssa abkadoza izi maxi ekkidafe ichoshu qammapfe biidi tammu qamma gakkanawu dizayssa giddon olo'ethi kaxees gusa ii soo ugidi haarishin hessafe haarettidayssa ekkini maanas goee

hayssa muuze misileza bolla xeellishi muuzey goshsha biittaza bolla haakon hakon gedidi egitides gusa hayssa muuzeza bolla ayfey ha'i betidi dena gusa ha'i nuni xeelleza sosawun

hayssa hasata nuni xeelishin uuthi awan metettidi melida uuthaza lanqen nam7u hasati eqqi uttiza uussa nam7u hasati diza soozan hayssa uuthaza inte xeelishin uuththaza away keehippe miiye melis uuthides woykko bone wode gizanta aggenna

hayssa leemisos arbaminciye raldiza muozezappe hara dere caannee makina bolla muuzeza hara dere yeddanas caane geettes hayssi muuzey daro wode nu biittan beettizay arbaminciyenne raabe abbaya geetetha sootan beettis hayssa qassegara iza saafe ekkini amaarakilile tungawoykko addisaba isaneessa malatiza bessada makina efe

hayssa nu misileza bolla xeelishin issi macasaya tana tuki aype maxata shiishshada mithaza bollafe ekkada oykkawuttatus keeshen yeggada guusa hayssi iza oykkidayssi keeshe geetettes izi oosettizay woyshafe dadettidi oosettes hayssa keeshezan kunthada oykkawuttatus guussa

hayssa misileza bolla nuni xeellizayssa mala boyna woykkobeqa boyna geetetha kaththazi hayssa issi betetha moki wuti des guussa boynanne boye iza giddon byezit boynaza bolla zenpotidi mitha mala baassi daggafittidi moks gussa boyna ziqasekara bana dandayidi moki woti des guussa

Sha misileza bolla xeellishin no'ethi gakkonta woykko uro gatetha bolla deza abukaadoza iza bolla hargey gelin issi addezi oykkidi hargey mida bessaza bessi dedees gurssa biraqdhena malatiti hayssa abukadozi keehipe kaxon daaza buussa.

Hayssa intene mitileza bolla xeellizayssa mala hayssa ha baggara shukaare hekki heni baggara uuththide iza lanqen issi goshshanchay xeelli diide mussa baani tokkeda shukarezanne uuththaza xeelli diide

hayssa misiliza bolla nuni xeellishin cora muuzeta kaxisidi kiilon mixi mixidi makina bolla caane diide tisuhussa hayssa makina bolla caannidi hara keleedha haaho dere caanikko istas lo7o biray woykko dimsha pulto gidi goyeseko

Hayssi miththa boyeti issippe dizayssi betam lo'iza hunetara maarar eqqidi detes miththa boyey daro miishatas go'es lemisale katha kathanas daro daro miishata oothanas.

Haysa misileza bolla hinte xelizaysa mala uuthati ba laytha laytha nagid detes guusa , haysa ha bagara haaxa woyko shape getetiza uuthazi sintha bagara de'es, hen qas guye bagara azi dize gikon oramida woyko gakida uuthi Des guusa.

hayssi asati kaxida woykko gakkida tukkiza maxidi mithaza bollafe woththida gurssa hayssi tukkizi daro asatas daro daro gamay woykko demmisha polto gididi maaderiyosati kare deolaykin utde woykko ay yambay pod gussa

gakkida woykko woozida uuththa ashu manas macasaya uuththaza qanxada woykko pooqada dawuz uussa hayssa uuthaza ashu mikko uuththazi qumatethas uncazi go7ishin izappe giddofe keeta itimazi qassekara dalo daro imathata mokkiza katha ooththanas maaddes

hayssa zammana shiishshida zammanawe geetettiza abukado ayfezi lo7iza hanotara muuruta immidi woykko kaxidi gakki betes guussa hayssi gakkida abkadoy keehppe asanas go7amis

hissa mishilay bolla inte xeelizayssa mala issi macasaya uutha aashshanas qanxadadaz guossa uuthaza hashshiza gidikko golaykka dumma dumma goaymees uncay itimay hissayssa mala dumma dumma tirfa goati deettes guussa

Xiqil goomane woykko santha geetetiza doozata lo'ote lo'o hanotaara ishalsidi issi goshanchay loythidenne istas bessiza ishaliso hanotan immide beettes guussa ha goshanchay hayssa loythi ishalsidi lo''o muruta demmanas oothes.

aanahayssa inte xeellizayssa mala katha zeretha hiillanchati goshsha hiillanchati kathaza goshshanchati ay mala zeredane paayya zerdo aggido gizayssa xeellanas woykko beyanas katha dogeloote

hayssa inteni xeellizayssa mala barbarey biitta peekeehipe malaliza hunetan kaxidi maxana mala gakki uttides hayssafe maxa barbariza shiishizawe katha mal7inthana mala maaddees

hansa inte xeellizayssa mala abkado ayfeza xeellanas lo7iza ayfes ayfidayssa xeellanas xeellanchati issife gididi abkado ayfeza xeellanas abkadoy shiiqida besaayi abkado ayfeza xeelli dii

sha misilesa bolla nuni xeellishin lo7iza hanotara woykko medhon mithafuute tokkidi gathidi deettes guossa hayssi mitha puutezi mango mitha puute geetettis mango mitha puutezi diccidi gakkidi asa naytas kumatethaska gue

haana asaya nui mukiza zaggabapde helidaysse mala junjo bela woykko yonjela gehexi xeygida saqimaameza biittazafe bookkakada bayzanaf woykko giya efanas shanca bolla kuntha daggaus gussa

inte xeelizes mala keehipe lo7iza aypafetappe issiyoza guussa hayssa guussi hayssa guussi sunthazi paapaaya geetettizi paapaya guussi keehipi lo7izanne medanete woykko xale geetettidi go7iza katha guussa

hayssa inte xeellizayssa mala uuthazi away awattiza wode woykko bone geetetiza wodezan keeype yeecheti daroppe meleda hayssi qasse gara balgoy gakkishin ira beyidi lo7ethi cilelidi woykko malaliza huletan kayshidi beettis

Hayssi gistezi misileza bolla inte xeellezayssa mala nam'u asati gisteza xeelli didetes guossa hayssa gistezaa hanozi adda intenakka tanaka xeellanaw saabiza woykko lo'izaza guussa hayssa iza gish iza shiiqidi xeelli dideeta.

Ayis barbarezi inte xeelizayssa mala kaththa malinthanassinne kaththa metettanamana poogisini haaththaa ushshana mala maaddizaza guussa hayssa barbares daro daro go7ate katha baggara deetis.

hanna aaya mitha puute tokkadadawas tokkida mitha puutezi melonta mala paaththa yarkaneda shiisha woththada ushshadanne qassekara iza mehenne dumma dumma iza mooriza miishati mooronta mala axiradadagussa

hayssa muuzeza makinan caanneti hara dere woykko hara kilileta bayzanas makinas zara efanas caanididtes guussa hayssi leemisoos daro wode arba mince matan kaxees goossa hayssa lemisos arba mincefe awa awa caanneti ziigikko addisaba woykko tunga amaara kilile hessanne hessa malateza beetata caannetina

hasa misileza bolla xiellishin paapaaya daro daro keehi daridi woykko lo7iza hanora alo7iza woykko malaliza hanora paapaaya aybed shiigi uttida guus

hayssi dono geetettes. guussa hayssi dunozi aazas azas goyezee geetettikko karbohaydirete woykko wolqanne ho7o immiza qumatappe issoza guussa. hayssi inte be7ishin buro gakkidi woykko kaxitidi des guussa. hayssafe tammane ichashu qammafe biidi nam7u tammu gakkanawu diza qanneta giddon kaxidi metettanas gakkanaaththo ciyi utides guussa.

Haysa misileza bolla nuni xelizayssa mala, fedora qambaranne kasa tookidi asi goyidi dees. Goyidi dees gizaysa ninierizay asi fedora beetenashin, qambaranne kasa nam'u booratu tookidi hamutidi deetes hesa fish fedora asi dhayena

Haysa medhora zo'onne ancara godida boorara issi Addey goyidi de'es guusa haysi goyizay ba wolqan goyena baqa keehippe maades guusa daro goshaza booratan maadetidi goyidi dees guusa.

Hayssa misileza bolla nuunii xellishin nam'u kareththa booraza issi gooshshanchchay biitta gooyiddi dees guussa hayssa gooshshanchchazii biitta gooyii siimidappe gunden kaththaz zeeranas sinththara biitta kaththa zeeranas injjesidii woykko lo'oeththidii dees guussa hayssa lo'eththi siimidappe kaththay zeerikko lo'o muuruta iimmes

hayssa nuni xeellizayssa mala issi petethan gididi biitta di7oy eponta mala bohe woykko zara kessizaynne mitha tokkanaasi bolla buukkidi dizay issife gididi ooththidi deettes guussa hayssa ooththiza asadi biitta haroppe naagana mala go7iza ooso ooththetes

Hayssa misilezi bolla nuni xeellezassa mala daro macasati mitha fute zeretida soozappe ekkidi tokkanas izas tokethas bessiza sooza efidi dentes guussa hayssi zeretida bessazan diidi guutha gidii diccidi lo7ethi gakkontayssa gidikkonka isti efi tokkidappe gunde nam7u layssapfe biidi hedzdzu layti gakkanau dizayssan daro qumate woykko adusatetha gujjidi go7etes guussa.

Hayssa misilaza bolla xeellizayssa mala kushshanchay booratara koyro guyidaso zaggargalo goykko zaaretho yobooratara nami'antho guyidi dees guussa. Hayssi koyro goyettidayssappe zaareththo galgalo goyo goyishin biittay kaththas keehippe injetes guussa.

Hayssa misileze bolla nuni xeellizayssa mala goshshanchati uuththa tokiza soza goydi deettes guussa hayssa goydi tokkidinne goydi deettes gussa istafe guye baggara qassekara uuthazappe guye baggara aazidi zeegikko donoy toketidi mokkidi gakkiides guussa.

hayssan cura asati zerethaza zeridi deetes guossa hayssa zerethaza zerezay eeti yafara naagida zereth inontadishin La'alethan zeridi deettes guossa laalethan zereza zerethazappe kantaathon qoppishin woykko goshsha heellancha yootizayssa mala gidikko yafaran zerezakon baaratetes woykko dosettes guossa.

Hana macasaya nuni xeellizayssa mala santhaza harumadadagudus santhaza giddon sharafazi mokkidi santhaza dichchatetha guye ekkonta mala shanthaza giddofe sharafaza buuca dabuucara denthade gaossa hayssafe iza buuca denthidapfe guye sansazi lo'idi mokkes goo.

Hayssan hintte xeeliza mala maccashiya aazi oothaze biitay haron mecetontta mala akaapa giza maasara oykada biita harope ashanas keela keelanas baydda dawus.

Issi ketha asa woykon so asa wurso issipetethan gididi ketha lanqen diza uthanne badala zeretha lanqen issipe gididi eqi utida gusa

Haysan nuni beyozaysa mala goshanchay waxa borata ba bittan goyidi des goyidaysa haysa goyidaysa sinthan lo'o muruta demana lo'o hunetara goyidi des gusa

Samisilleza bolla nuni xeellizayssa mala hayssi addezi kathaza zeretidi mokkidayssa woykko heedzdzu saaminttafe biidi ichashu saamintta gakkanaw mokkidi kathazi baana gakkoyssa bolla yuura efidi dharcciidi betee guussa.

hayssa issi adezi nuni misiliza bolla xeellizayssa mala biitta booratara goydi des guussa, hayssa booratas medhoy karethanne booththa gidishin nam'ataseka kacey adussa gidida kaceradeza boorati issippe gididi waaxan goyd dees

issi gaxxare heeran cora asati issibetethan shiiqidi uutha toohetha go7anne izas tirpetetha xeelidi cora asati uuththaza tokki didiettes guussa

Issi kushanchay ba booratara issifetethan katha zerana bessaza woykko katha zeretiza sohoza lo7ethidi kathas muulota s lo7ana mala giigissididee.

Dawaaye kunyandegida yafondawutonta hayssa goshshanchati inte xeellizayssa mala zeretha yaafaran woykko masamaray zeridi deettes hayssi zammana oykkeda zerethazi zammana mala keehi daroqaa immis guussa.

hayssa misilaza bolla nuni xeelishin issi addezi booraza goyi didi guussa qassekara iza lanqen iza naazi qassekara iza boorate waayichonta mala bodorora goochchi maaddidi za lanqey izara issife gididi goyi didee

Inte beyizaysse mana cora asati hayssan issifetetha geedidi yafaran zeretha zeredi deettes gussay yafaran zerede zeerethay laalethan zeretida zerethazappe daro gidiza mugota immanaw danday izugussan iza gowa eridi yafaran zeretha eredi deeth.

Hayssha azazi issife gididi arungada ashaara woykko mithato guxa giza oosoza issifetethan gididi ooththidi detes guussa hayssi mithazi toketedi gakkiza wode daro daro goata asanaytas immetes guussa leemisoos keeththa geexxanas eeththanas axira woykko dirissa diranas maaddees.

Hayssa inte misilizan xeelizayssa mala issifitetha gididi goshshanchati zeretha yafaran zerydi deettes guos hayssa yafaran zeriza wode keehi daro go7ay laalethan zerezayssabe hayssa yafaran zerizayssas daro go'ati deetes.

Haysa bitta goyiza Kamey hirkipe ha zari ekedi bittaza Goyide dees gussa bitta goyiza Kamey Hassa zamane malla Asas kehipe wolqa madiza osso Asarako

hayssan ha'i nuni xeellizayssa mala issi goshanchazi gaasheza cakidi shiishshidape gunden bale kessidi woykko awuden bukkidi dees guussa bukkidi gaashey duwe wodhidappe henan gapeza izappe shaakanas suraganas denthidi suragidi dees

Hayssa misileze bolla kaththa cakkiza kaamey woykko katha cakiza maashinezi kathaza zerettidasoosappe izi gakkin caki dides guussa hayssi katha izi cakkizayssi asa naytas wolqa keehipe go7es guussa hayssa gish kathaza caki dides mashines

Hayssa kaththazi zeeretida dembazana katha shiishshiza mashiney woykko katha shiishshiza diraktere giza kaamey kathaza shiishi didette dees guussa hayssi asa wolka keefi heth maadiza makina guussa woykko kaame.

Ha misiliza balla nuni xeellizayssa mala biitta goyza kaame woykko tiraktere gizayssi biitta goyti tirgossa hayssa biittaza izi goyzayssi asa wolqafe keehi daro gidizayssa guutha wode ko ettidi biittaza goy wursanas ooth idi dees.

Hayssa issisoozan cora kameti eqqi utiza wuossa medho zo'onne bica woykko chiishsha mala gidiza kamete corati yafaran dhiqqi uti samus hayssa makizu kameti iqqitayssas hanotay eretonta aggidanka daro kameti woykko corati eqqiwute.

hayssi biitta goyiza kamey kaththa zerana sooza keehipi lo7ethidi goydi biittis guossa hayssi biittaza goyiza kamezi asa wolqa kipi maaddiza oosancha goossa hayssi asa wolqan goyettanafi darokiziza biittaza guutha saaten oletidi goyes goossa

Hayssan gadde gogiza kamme woykko tilaktere kamezi issi besan eqidi dees gussa. Hayssa izzi eqiza bessan hahon xelishin daro kame bethess gussa hayssa habagara mathan nu xdaro kame dizess.

hayssa misili bolla xeelleshin macasay issifete xangididi zammanawe mashinen go7ettidi uuththa s ashumididetti zuussa hayssa uuththaza ashumidi kase wode asasi go7ettizan mayllera uotethada hizidi wolqan goo7ettizayssa agidi ha7i zammana mala zammanawe mashine go7etidi uuthaza mashine yashi dideti

hayta intes misileza bolla xeellizayssa mala kaamezi hara kaameza bolla mitha haytha cukkid woykko qanxidi caanedi dees gussa hayssa inte xeellizayssa mala mitha haytha hayssafe caani qanxidi he nayssan caani

hayssa inte xeellizayssa mala biitta goyiza woykko goshsha kaame geetettizaetanta issipetethan giigissidi daro daro qalametara zo'o salo mala ha'i hena baggara qassekara zo'o gettiza qalamala giigissi wothida

Bita goyiza cora Kameti Issipetethan gididi gosha biza goyidi woyko katha zeran mala lo'o hunetara lo'o hanotara gigisidi kathaza zeranas lo'iza woyko malaliza hanotara goyidi detese gussa

Haysa nuni misiliza bolla xeellishin biitta goyiza woykko tiraktire geetettiza daro kaameti issifetethan gididi yafarana eqethada guussa izan tabe hena baggara qassekara asa caanniza makinati woykko ambalansati toyotadi issife gididi eqqiy oa

hayssa misileza bolla xeelizayssa mala biitta goyiza woykko tiraktere geetetiza kamey mithaza giddon eqqidi goyiza besay dhayin coogidi eqqi utides guussa

Hessa inte xeellizayssa mala kaamen ha7i wodey go'ettidi asazi guutha wodey go'ettidi daro biittaza goyanas kaameza go'ettishin kase wode booranne asa wolqay goyizayssafe daro go'ai midi dees guussa.

Daro woykko aaho woykko dalga geedura gosha biittada goyiza kaamera goydi deettes gurussa hayssi asa wolqafe woykko boora wolqafe daridayssa gosha kaamea woykko zammana mashina godettidi gosha goyidi deettes gurussa hayssa goshshanchana.

hayssan inte xeelleneese mala biitta kuhisha kaame oykko tira kergee si caakazaton deegu biitada hedhana poykqo mikro chukanas giigittides guussa

hayssa daroppe denba woykko lo'iza bessan giste doozay woykko qumatethas maaddiza doozazi issife lo'iza woykko malaliza hunetan mokkidi bettes goos

Issi besan biitta goyiza woykko tirak dere geetettiza daro kaameti issi petithan shiiqidi eqqi ottodosona hessatahehe qassekara izeta giddo nam7u assinne issi sino tirake makine eqqi uttides guussa.

Hayssan inte xelizayssa mala bitta goyiza makina woyikko traketere getetizayssi issi bessan eqidi des gussa oththo oththidi gidonta dishin coo eqidi dess gusa

samisileza bolla nomi xeellisi nam7u urana akanfinne qassegara cora shancafan kumida gisteyde guussa hessa cora shancafan kumida gisteta nam7u asati denthidi tookkanas giigeti ginieth

Hayssa bolla muuzenne shunkurete geetette zaytanta bayzana efanasi aaththidi shanca giddon deettis hena baggara misile bolla beettise uruuze maxine sayessa malatizayti misilera bettishin hayssa qasea hista aaththididessi shunkurete geetettis habaggara muuzey dees.

Hayissan daro asati issippeteththan gididi kaththa keththa penigenni kaththayi bayizetiza keththa penigenni kaththaza kaaxida kaththa issippeteththanni gididi Manas gelizayi midi ke'izayi wursso issippe kaththa penigenni asati daliga gididi shiqi uttida gussa.

Hayssan tha misle bolla xeellishin goshshanchchathi ban muruthussida muruthatha woykko kaththaza hare bolli caanidi ba muruthissiza bessaappe soo woykko giya efiiddi deeththes guussa;eethi awa eefidaakkonne ogezaara hare bolla caanidi efiidde deeththes guussa.

Hayssa missile bolla hintte xeelliya mala daro maccasati giyaza giddon kaththa makkidi woyko bayzidinne sha mmidi dizaysa bessees gusuko. Hayssa kaththaza shammidinne bayzidi makkiza kubayn makkidi beetetees.

hayssa suuqe eqa woykko zal7e keeththan dezayqati issi fetethan cora qinii daro daro miishati deettes guusa hayssa daro daro inte xeellizayssa mala lo7izanne malalizay qati issi petethan suuqe giddon kumu utteza gu

hayssa inte xeellizayssa mala gaaren woykko hare bolla caanidi kaththaza woxa keeththa woykko baabureso geetetasafe asaze so zaarethidi efididiettes gussa issifetethan gedetii

Hana ayaya nuni misiliza bolla xeellizayssa mala yeira ba7ada atikilte woykko santha puteza giddofe sharafa harmadadaz sharafazi santha putezi mokkishin dicha diggonta mala ha baggayta beyte inte beyizayssa mala lo7etha geeshsha harmada hena baggayssa harmada dawa

hayssa cora asati gisteza giddo geledi gisteza xeelle diideettes guussa hayssa gisteza hanotazi lo7izazi gidin xeelanas gelon taqetina eeti keehi lo7iza hanora gisteza xeelle diidettes gussa gisteza giddon pooto dendanas woykko qaraxettanas geli utida guussa

Hayssa misileza bolla nuni xeellizayssa mala hena baggara gita hoykko orameza uuthatinne ha sintha baggara badala puuteti issifi mokki didites uussa hayssi badalazi guutha gakkibenna uuthaziggin ciggidi doyssidi maana mala gakkida uuthi hena baggara beti didees uussa.

hayssa misiliza bolla nuni xeellishi haytha kehipe gita ayfe egidida ayfe ayfida gisti mokiweti des musa he gisteza giddon issi gendamu macanay gisteza giddo gelawotta tuzgussa hayssa gisteza giddo iza gelawottida wode pooto denthini ha izo yiddidesa

Hayssa noomi xeellize shamana mangoza mithazappe duge ayfeza buddu guttidi sa bolla yeggi diziittes guussa lanqiza muuze mithigades gido attin eekay ekki didizay mango mithazappe guussa

Hayssa nuni xeellizayssa mala aybe azorsi hunko lo'iza meroradiza gistey hayssa mishaleza bolla btidi dees guussa hayssi gistede keehippe lo'iza woykko malariza nagara mokidi lo7ies tuma keehi lo7izaza tana ufaysils intenech ane inteyssa komenta.

hayssa mishileza bollo nuni xeellizayssa mala paayya hanotara kaxida gistey woykko gakkida gistey dees guussa hayssi kaxxanas matida gistezi nuni beyishin keehi lo7iza hanora gakki uttides guussa hayssa giddon hakora eqqidi asi iza xeellidi dees gussa hanotazi ufayssin

hayssa cora booratinne nam'u asati boorata laaggizayti deettes guussa hayssi cora boorati gaashe bukidinne bukkidinne izappeka wordo gidida boorati bukkizayssabe miidinne deettes guussa

Hayssa nuni misileza bolla xeellishin cora asazi badala mokkidayssa xeellidi deettes guussa hissi badalazi keehipe ufayssiza may'on mokkidayssa asazi ufayetidi xeelidi iza beyidi deettes gussa.

haysa misilaza bolla nuni xeelezaysan baana badalay gakke woykko kaxidi meede tana ayfayfin giigeti uttides guusa hayssa gakkida badalaza nenth ekkidi asa nayti qumatetha go7etitees doysside geedin qayezara gidinka metetes guusa

hayssa nun misileze bolla xeellizayssa mala issi denba waykko loth zumaynne wodhdhi geloy bayndasoza giste kayhiza haalara kaxxidi tiyati uttides guussa hayssi nam7us hamta biidi heedzdzusa hamtakanaw diseyssa giddon maxettanas gakkanaa geeti qowate

hayssan qoozan ospona gidiza asati gaashe cakidi deettes guussa hayssa gaashshez kaxidayssa cakidi melisidabihenan bukkizi soo gelthanas mala ha7i koyrothora cakidi detes guussa

hayssa nune xeelleshin badalaza kaxedayssa heedzdzu asati shiiqidi bana lo7in gidonta genna ayfesa ayfeza oykkini poote dendidi dettes guuza hayssa eeti oykki ooge asay poote denthidi yeddida gideth genna ta qofan iza tufestaane

Hayssa gistte zeretay gakidaysa ha mishiriya gistta zereta gido gelada bana ufayisin gistta zereta xellayida dayisu gussa hayssi inte xellin intena gistte zeretay ufayisene tana kehipe ufayises gusa.

Hayisa loiza hanotara gashe zeretidi moki gakiutidosan hayisi melenan melo meliben hatin melidakko kehi loiza hanotan asa nay katateta woyikko qumatetas kehi loiza gashe gusakko hayisi.

Hayssan nu misileza bolla xeelliza mala gezze heeran keeththa xaphon daro kaththa ayfey zeretidinne maatay iza heeran mokkidi dees guussa. Hayssan hinte xeellishin gezze heeray keehippe mallisiyanne ufaysiza bessa.

Hanna maccasiya hintte xeelizayssa mala kathaza ulo woykko dooro geetettidayssa shiishada Hina baggan doorettidayssa ha baggan qassekara bukkanassi awde woykko bale geetettida bessani shiishada yeggada qaasethaada daws.

badalay zereza gadaza zeretini mokkidi lo7eth lo7izanne malaliza hunetan gakki utti des gussa hayssi gakkidayssi ayssaredees guosa hayssi ayssaredafe sinthan ayfe kessidi qumatethas go7iza ayfeza giddofe buro kessana dees guosa hayssi ayssarazi qumatethas go7erenna guossa

hayssa badala ayfe keehipe lo7ees hayssa izi qayezara dishin ekkidi doyssonta milanka keehi lo7ees maatha laammiza mala go7a imees gussa hayssa qayera dishin mizagikko inte xeellizayssa mala lo7eth lo7ees

issa misileza balla nuni xeellezayssa mala kaththaza woykko gaashsheza bukkini kathazappe gafeza shaakanas suragidi woykko carkisidi dees goosa hayssadyazi guufezara puteti iidenthiza wode gafezi bees katha muurutazi giddo wodhesgoos hessafe sinthan kathaza gafezapfe shaakidi soo7okki

Hayssa kaaththa shiishidii nu dere asay kaththas issi karen ullu woykko doore dooridii des guussa hayssa kaaththaz iray shoocontta mala dooridii henani dooretidayssa xellishe ha baggan dooretidayssa lalidi bukkanas gigisidii deettes guussa

hayssi misileza bolla noomi xeellishi atta meetas maanaukki malalesiza woykko ofayssiza maatayn bokkin iray bessiza gisen bukkin kayfhid woykko lo7iza hanotara moki utti derdunsa hayssi meetas maanas keefippe injiries guos

Asay issifetethan shiiqidi uyiza goykko ka7idi dubbusha mala issifetethan shiiqid uiza tuke issidi uyanas giigis suuthaza tukkizas qurse isti shiishiali shaashanne daabo guussa sasa shiish wotheda.

hayssa denbaza inte xeellizays mala keehippe malaliza medhon maatay mokki utti dees goossa hayssa maatazi inte beizayssa mala meetas atti asay midakkon ma magizatho lo7iza medhon mokkidi dees goossa

hayssi misileza bola yuni xeellizayssi keehipe lo7iza woykko malaliza badalaoossa malaliza badala guossi aatappe geelin hilqon hayssa badalaza nuni qahera midakkon keehi matha elelo woykko matha eesayera mal7hees hayssi qase hara melidakkon qahmeteth dandayette namusa hayssa hahi qahezara izi hiini cililuto sate zandishin qay midanka mal7ees woykko aykko qoha7enna gosa bolla bolla

xeellana ufaysiza woykko malaliza medhon shiiqida badala shiite woykko badala qaye badala geetettizayssin neni xeellishin maathafe daro mal'anas hanizayssi bettidi betees

hayssa misileza bolla inte xeelizaysse mala goshshanchay goshsha godi paayya woykko daro muuta kessiza kaththa zere aalidafe sinthan katha xeellanas biidi kaththaza giddon pooto dendanas ha simmidi eeli diis

hayssa inte xeelizaysa mala ha addezi badalazi kaxidayssa walko melidayssa burchidi soo geelththanas badala ayfeza mithaza giddofe po'oza giddofe kessid dees gusa

Haysa inte xeellizayssa mala maldo zeerethay keehippe gakkidi maxettana mala gakke uttides gubsa inteni xeellishin keehipe lo7eie maata mala gidini biittay wuri maata mala may7in tana keehi lo7is ufaysies

Hayssa inte misileza xeellizayssa mala hayssi addes badala zeretha zeridi badalay mokkida wode iza giddon lokko mera gujji zeridi ista xeellidi woykko iza giddon mokkida sherafa shodididis.

hayssi balgo wode kaththati iray bukkiza woden zeeretidi mokkidi ha7 lo7eth daroppe malalisa hanon kayshi di dittes gurssa inte xeellishin hayssan kathazi intena lo7ene tana keehi lo7eth

Haysa misileza bolla nun xelizaysa mala Mitha gidozan woykko wora gidozan daro asat shiqid mithaza gidon orama mithata garsan mokida mithata xelid detes guusa. Hays orama mithata garsan mokida guutha mithat keehippe lo'iza hanon ...

hayssan goshshanchati inte xeellizayssa mala goshsha goydi mitha tokkidi simmidafe gunden mithazi melonta mala haatha u ushidi dees guussa mithazi haaththa uyidafe sinthan aaza gizazikka iza dichcha diggiza miish baawa lo7ora diccana dandayees guussa

Hanna issi geella7o macasaya ba zeriza zerida mitha puute woykko atakiltezi melontaamana haaththay ushshadadawus guussa haaththaza iza ushshiza wode iza zerida puutezi ba yaanotara mokkanas maaddelgussa iza ushshiza haaththay.

Haysa misiliza bolla nuni xeellizayssa mala issi addezi mitha tokkidi dees hena baggara qassekara daro asati qoodan oydda gidiza asati henan eqqidi xeellidi deettes uussa habakkan issi addezi qassekara barka gididi mitha zahan tokkidi dees

hayssa misiliza bolla nuni xeellizayssa mala daro daro mitha qommoti diza mitha shiiqota nuni beyide doos guus hayssa mitha shiuqotaz aazi geetettize gikko wora geetettis nu dereththo gaammothon wora geetettis amarathora qasekara denni geetetti xeygetizayssa guussa

Ha misile zaballo nuni xeellizayssamana daro asati woykko baali silxane woykko wolqama ooso asati mitha tosa asa tamarsanas kodidi mitha tokete zerettida sohozappe ekkidi harabe soo tokkanas efiti deettes goos

issi adezi Mitha putE Woyko Zafe tokidi haysan diciza daro daro imanas Mades aza aze Giko lemisos Ethana kexanas Dirisa diranas Mishatas go'a imanas Gusako

hayssa mitha putizi inte xeelizayssa mala mokki kayshu tinis isa giddo mehekka gelidi harara kawotikka gelidi mooron tamana isharesidi axiri wooththeda wuussa hayssa dirissanne dirissa woykko axire gizayssa giddon mitha putiz mokki diiees gossa

Hayssa inte xeellizayssa mala dozata woykko mitha puuteta tokkanaas issippetethan gididi cora asati tokkiza bessa biidi deettes guussa hessa inte xeellizayssa mala.

Hana geela7o micheya inte xeellizayssa mana baani zerida puuteza aaway melisonda mana haaththa zammanawe woykko ha7i wode haaththa ushanas giigettida miishara ushshada de'awus guussa.

hayssa misileza bolla inte xeellezayssa mala issi addezi mitha pute goyettida biittaza7ef tokkidinne izas bessiza ishaliso ishalushidi deesgus izi ishalisiza ishalisoy haaththa shiishshidi haaththa ushiti dees woykko tokki

hayssa inte xeellizayssa mala keeththazi keexxetiti wuridafe sinthan iza carkoy woykko irayra guhettida carkoy keeththazappe bollara diza qorqoro woykko nu deretho yeeche geetettizayssi qaaretidi kichides

issi addezi hayssan mithaza tokkanaas bookkin akafara biitta kessenafe sinthe mithaza toketiza besa shi shin tokkanaas biitta bolla efi wothidiie

Se nuni beedese mala caro haasati issi petethan gilegi mitha poote tokkanas biidi deettes guussa hayssa mitha puoteza tokkidi daro daro carko mooleza miishatappe naadanas mitha putedi daroppe maadetes gussa mitha pootedi toketidi gi cigakkiza wode guossa

Heysa misileza bolla xeellishin issiyaddezi wora woykko danneza giddon eqqidi danneza woraza woykko xeellididees guussa izi xeellizayssa giddon inteni xeellishin galal'o malatidi mithati lo'eth lo'idideti.

hayssa nam7u asari atakette woykko mitha pute tokkidi iza ushshi di giitis guussa hayssi mitha putezi isti ushshizayssi away melison taamana iray bukkonto saate gididayssabishi mitha puteza ushshii itha

hayssi addezi inte xeellizayssa mala mitha puute woykko amarathora chiginne geetettizayssa tokki dibetis gussa izi tokkiza mitha puutey asa naytas kuwattanas eeththanas keeththa kiixanas ubbatas diccidi guanawudee

coro asati issife gididi mitha puteza zerettida besafe hara bessa efidi tokkanas issifetethan shiiqidi mitha puoteza denthi di dettes guussa hayssa mitha puotezi ba zerettida bessa guuth gididi ziis hessafe istibeti tokkishin lo7ethi malalli beettes

hayssi aaway mitha puuteza tokki gies hayssi izi tokkiza mitha puute ay mala intena lo7yzie hayssi burofe gakkidi daro daro miishara go7a immanawu dees izi immiza go7ati keeththa keexanas eeththanas qassegara daro daro beqqa qooday erettonta miishara go7anawu dees guus

hayssa misileza bolla nuni xeellishin daro worati woykko wora giddon daro mithate guutha guutha mithati komatera woykko suulen lo7ethi aduqonta mithati adusathay guutha gida mithati issife gididi deettes guussa.

hayssi inte xeellizayissa mala mitha puuteta issifetethan zere keehipe cora puuteta moyzili eetas tokkana bessa efizaala geqathothidis

Hayssi inte xeelizasse mala goshshonchati mitha puoseta tokkan as serettiza besafe shodde ekkidi hara bessa tokettiza bessa efidi deettes mussa issifetethan kii inte xeellishin hayssi aaze daanizi intes.

Haysa nuni misileza bolla xelizaysa mala daro ayfa ayfe ayfeti issi son shiiqi utida guusa izeta sunthatika shunkurutey , loomey , muuzey , papayay, abokadoy, mangoyinne hesa hesa malati issipe shiiqi utida guusa

Hayissa missileza bolla nuni xelishshin cora abokaddo ayifezza miththaza bollappe maxi shishid issippe gidida so'onni saxinaza bolla yegi woththida gussa. Hayissa abikkado ayifezzi kaxishin asa nayitas daro bira pulto gididi bayizishshinn go'a imees.

Hayssa misileza bolla nuni xeellishin issi xiqili goommene woykko xaaththa sanththa geetettiza sanththaza tokkidi deettes guussa. Hayssi sanththazi koyro nuni xeellishin laaleththa sanththeda hanes. Simmappe gami'idi aggidi xaaththa sanththa ke'idi issippe shiiqi uttes guussa.

Hayssa iqqa bayziza sohozan woykko suqqe gethethiza sohozan dizza mishathi abkado, mango, muzze, lomme, shunkurte, heyssa heyssa malathizayti hayssa suqqeza gidon bayzethidi dethess gussa hayssa suqqeza bayzizaynne shamizay birra lamanawu mazzekka dess garsara.

Hayssa misilize bolla nuni xeellizayssa mala cora asati geyan issippe gididi bayzidinne shamidi dettes. Guossa hayssa leemisos isti bayziza miishatinne shammiza miishati aaze gikko dono, santha, qosxa, kaarote, qaysire, bambare, maxine hessa nessa malatayta shamidi deetteszoine bayzidi deetes.

Hayssa misileza bolla nuni xeellizayssa mala daro ayfaaype qommo kathati issi bayzettizason woykko suiqe heeran didi detes guussa hayssa ayfayfe qommo kathata zirzirey abkado mango muuze loome hessane hessa malata guussa

Hayssa iqqati bayzettiza keeththazan daro daro miishati bayzeti di deettes. gussa leemisos abkado mango muuze ni loome miirinda laselaasa hessantayssanta malatizayti issibe gidi bayzettiza sozan bayzetidi deetees.

hayssa munu misalasa bolla xeellishi cora geeetxa bayzettiza miishadi leemisoos shunkuroti karote donoy hessanne hessa malatiza miishadi issi be gidi bayzettanas shanca kumidi eqqi odida guuse

Hayssa nuni xeelishin daro daro ayfayfe qommotinne dan7o doozati issife gididi bayzettizasozan deettes leemisoos santha ii funkurte inqayssire kaarote hessannehessa malasizayti issife bayzettizasozan diidi deet

Haysa misileza bolla xillizay samana kalama heeran woykko aspalte bolla muuze qassekara muuzenne hessayssa malatiza qumata wa gidibtitis gussa

Haysa misileza bolla inte beyizayssa mala dumma dumma ayfayfetenne dan7o doozata issifetethan shiishshidi suuqe heeran bayzettishenne shametishe beettites hessa inte xillizayssa mala muuzi awukado mango wurso dees

sa misilesa bolla noomexa elishin aasaza zeegikkon ynnedumma dumma aypaaybet dan7o doozati issife gididi deettes guussa haysse ypaaybeta sonthayka muuzey mango abkado paapaaya ihi qaseegara qosxa santhay hessa yensa mala geetetha doozati issife gididi bayzetidi deettes guusa ayfa aybet

hayssa nuni miseleza bolla xeelishin hayssan cora asati gullute woykko omarsa baregiya geetettizayssan issife gididi daro daro mishaga leemisos tuumota donota shunkuroteta bambadeta hinqasekara xaathasantha woykko xiqel goomane gizaytan ta bayziidees

hayssa misileze bolla inte xeellizayssa mala shunkurete woykko dan7on kawonkotappe issoza gidoyssa asazi issife giyan bayzanas woykko suuqe penge wothe wotheda guussa hessa kiilora asazi shammidi go7ettes guussa

Dumma dumma ayfaybi hayisana inte xeelee sa mala shiiqi uttide wusa hishiiqi uttide santika mooze abukaato paapaaya mango loome hessane hessa mala zaalidi siferethan asa shiishidi bayzana shiishot.

hayssa inte xeelizaysa mala oge lanqe muuze abkado mango hessa hessa malatizay bayzidinne shamidi gaarera caane eki hametidi diittis

ashe hasha nuni misilaza bolla xeellizayssa mala suuqeza giddon daro daro suuqeeqqati leemisos timatimeti shunkureteti zayteti may7oti festaleti ubbati issife gidibi bayzeti diidettes daccora asati iza qasha mana shi uttida gusa

cora asati issipetethan gididi giya giddon zal7idinne zal7i didettes gurssa baggay bayzishin baggay shammishin issi fetethan gidi zal7e oykko bayzonne shama laameretethan ta ooththidi dettes guussa

hayssa qoodan heedzdzo asadi daro daro ayba7ay beta bayzititites wussa hayssi aybayaybeta sunthay hayssa sintha addezalan qen dizayssi loome geetettis heni qassekara asaykon dizayssi giddo asaykon dizayssi ab7ana donoy shukare dinnechay qassekara heni wursetha asay kon lizayssi shunkurotey dees gusa

misile zabalonun xeelezaysse mala lo7ethi kaxxida timatimee oykkizay qaarawoykko izas wodhanas koshshiza saaxineza giddon wodhdhidi bayzettanas giyakkey uttides guussa

Haysan keehi lo7izaanatan asa naytas maanawu lo7ethi woznay ufayiza ayfa7a biidi issi fetetha shiiqi utida musa leemiso shiiqida ayfaabeti lo7omey apiley burtukaney muuzey yihin qassekaratti matimey hessa neessa malati

Hayssan nuni xelizaysa mala daro waxa booratara goshshsnchati bita goyid detes gusa ha goyi simidappe gunden kathaza zerana mala istas keehi injetin mala giidi qopid sintha tora bitaza goyid lo'ethid detes

haysa misiliza bolla nuni zeelli shin cora asati issi bedethan gididi yafaran dunoza tokki didittes guussa issoti issoti malabara yeggidi issoti issoti qassekara dunoza yeggidi qassekara baggati yegittida dunoza kushara mugididi

asha misila zawalo nuni xeellizayssa mala donoza issifetethan gitii kashshizaynne tokkizay issife xilidite musa cora asati kashididittes lezara cora asati qassekara geetozara7eeri kashidayssan donoza yeggidiii

Hayssa misalez bolla nuni xeellizayssa mala cora ciishshata issifetethan tokkidi izappe qassekara bollan keeththazo bolla hufayssanas woykko lo'ana mala bollan qaaphidayssa asati iza mithara sugidi xeelli dideettes guussa.

Hannin heedzdzu geela7oynttiqasseka ay oothizo giza gidikko abebaza giddoppe ciishshza midhidi abebaza sawoza singgi siyidinne abebaza maxiidde abebaza giddoppe ciishshaza qorishe deettes guussa hanna sinthara sinthara aadhada dawus henara qassi payyara maxaadda de7awus.

Hayissan zamana mala ha'i wode maththa koththanni kehi daro murutayi maththa koththanni tiriffa woyikko daro maththa koththanni issippeteththanni gididi issi keththa awayi shishshide des.

Haysa misileza bollan nuni xelizaysa mala awayi buro mokidi woyko ke'id Desi guusa , awayi ke'id dro biita bolla po'oteth imiza honotara ke'id kathatasi mithatasi, lo'iza go'a imiza hanotara ke'id diza...

hayssa inte xeeletesa mala zamanawe woykko ha7i wode matha shiishsheza kooththan daro mathata shiishshanas matha mooltisiza mulisanchay mathatas bessiza bessa geessidee

hayssa inte xeellizayssa mala lo7iza xifabe kotan kayshida may7ozanne abibawy woyko ciisha geetettizayssa oykkidi keehipe lo7etes tana perethi loyeda inte yinashi ane inteyssa komenten xaafite.

hayssa mishileza bolla xeellezayssa mala daro daro qommo katha aynateta leemisos buddennaa poosoose gomfo hessantayssa malata issife gideda kaththata shiishshidi asay maanas issife tethan shiq wottides

hayssa misiliza bolla nuni hieleshin qoodan daro asati qoodan daro woykuccura asati katha yafaran zeeranas goydi yafara zeridinne zeroyssa moogidinne deettes guussa hidi zeretida kathazi duno guussa tose tokkidi deettes gussa yafarara

haysan inte xeellizayssa mala gaxare heeran poho pulto woykko koronte baynda bessazan soolare woykko awappe awa wolqan po'iza miishaza shiishshidi pootethas godettanas shiishshidi giissid dettes

Se inte xeellizayssa mala ciishoykko abefa geetettiza mithazi hayssa malaliza hanotan sifetethan gididi mokkini ayfen xeellana lo'izanne malaliza hanota mokki dedeet.

hayssa misilisa ballo nuni xeelizayssa mala keehi lo7iza woykko malaliza hanotara mango ayfey gakki uttidis gussa hayssi mango ayfey asa nayti qomatethas go7ettana mala keehipe go7izaza gussa asa nayti

Nam,e macasati xifaykkota woykko naxanan oosettida afa shaqams woykko zuura geetettizasha may7idi abibaaweykkidi issi fidethan ufayetide eqqi uttida guussa.

Angamothana xilmonan hengelizaniya ezaabea hayssi inte xeelishayssa mala keehippe denbabessan kathani mokin kayfi didites gusa inte xeellishin habakkara duro goyettiza bessay dees henara kaththay mokkini gakki didis.

daro asati meron kayshshiza woykko lo7iza abibata ciishshaza shiishshi dishiishshi dideettes guossa hayssa shiishshidi keeththa hubetes woykko keeththa lo7etetha asi abibaza shiishshi dedetesko bedaam lo7izaaza gussa

Hassan wora giddon dhoqqa besan duwe sosoro woykko piissa geetettiza haathazi duge abba bolla goggidi de7ees guussako hayssi goggiza haathay turqo woykko urqqa goggishe de7eesko.

Hayssa nuuni misilezappe tseelishshin aho shafara haaththasi toqqa sohoppe dugen woliidi dees gussa, hayssi tokka sohappe wolqqama wolqqara dugen haaththasi bidi dees. Ha issa izi bishiin asako asata giddide mitha giddide betidakkone maarenna dugen ekki biges gussa.

Haysa shaafaappe haaththazan zaraara woykko gimbbe gimbbidi efidi masino goshshaassi kaththaassi go7eththiidde deeththes guussa;haysa masino goshshaas go7eththanaas aaththaza zaridi gimbbeththisi shaafazappe efida gusa; masino goshshaa go7eththikko kathththaas keehi go7aa immes.

Hayssa misileza bolla nuni xeellizayssan wolqama shaafazara haaththey googidi dees guussa. Hayssa haaththazi goggiza shaapazan zamanaw ogera ooththidi haaththazi baana mala gimbidi haaththaza be diza shaapaza lo'eththi woththida asati guussa. He shapazara haththazi googidi dees.

Hinitte xelizayissa malla katha zeranawu hatha woyikko warro zeretha zeranawu hatha gadde giddo goshanichayi yedidi hatha ushishe desikko

Hayssa missilezan xellizayisa mala dan'o unkka unkota haththa ushshidi haththa zaridi eetas besizza eshalisso eshalisidi go'etanaw eshalisidi deesi ente hayssa be'izayelisa mala goshshanchay.

Hayissa inte misilezae xiillisessa mala heegidzdzu asati ufayettanas woykko zananna ettanas kaassas gidi keeydi hayssa abbaza heeran ufayetide deettes guussa

hayssa inte misileza bolla xeellizayssa mala daro asati baale siltane woykko wolqama asati aspalte ogey oosettizayssa xeellanas issi fetethan shiikidi oosettiza bessa xeellidiii

hayssa misileza bolla biitta bookkiza woykko oge baasza makinazi biittaza bookkidinne giddon diza miishata kessanasi biittaza bookkididees bookkiza bessaza qassekara issi addezi malati di dees gussa sinthan eqqinii

Hayisa misileza bollan nuni xelishin phuphule yegiza iqaza woyiko phuphule issippe gididi zirera utana mala madida iqaza bollan c,ora phuphuleta issippe wotiwotida gusa phuphuleta qassika awuppe demetida giko kutoyi yeliko betizayisa hayissi azasi go,ize giko asa nayitas protine qumatappe isoza gusa

Hayssan misille bolla xeellizayssa mala daro asaynne cora woyka daro asatinne cora woyko daro dorssati giya giddon bayzzetinne shamettidites guussa. Asattika keehippe cora gidishin dorssatta coratetay asata coratetappe darees.

Haysa misileza bolla nun xelizaysa mala cora kuto woykko cora kutot dido detes gusa.haysa kutot zamaney ehidaba zamanara ubba wode pacey banda phuphphile yeliza kutota guusa, hsts kutot keehippe daro jatha metes, daroba metes.

Haysa misileza bolla nu xelizay mizay maata midi deetes guusa ba zedheza bolla eqidi mataza keetha aaway istas yegin issipetethan miidi deetes guusa karetha masaraynne zo'o masaray issipe gididi midi deetes

Haysa misileza bolla nun xelizaysa mala cora mizati detese cora mizatappe dariza bagati henan denbazan ichi utida ha bagara qasekkara gutha mizati bas wodhida qalabaza woyko maataza midi detese gussa hen bagan ichida mizati midi detena gussa haysa maataza

Haysa misileza bolla nun xelizaysa mala daro dorsatinne daro mizati issipetethani gidid hemetid detes guusa, hays matazi lo'eth mokida maata gidon meheti mana mala mades guusa, bes Gish miid detes.

hayssa misiliza bolla nuni xeellizayssa mala xiiko boora xiikidi isshadezi bettes guussa santhalatora iza aqozan qach woththidi zeedhe san qach woththidi hessafenan miizaza boncheza woykko xiiko miziza maata ehidi mizidi dees gus

hayssa misileze bolla nuni xeellizayssa mala cora asati issife gididi meeta cora meeta giyan bayzidinne shamidi deettes guussa hayssa giyaza giddon bayzettana shiiqida meetappe leemisos issoti issoti booththa issoti issoti zo7o issayssa malata shiishothda

Hissa nuni misilaze bolla xeellizayssa mala cora boorati mitha giddon emetidi deettes hayssa mitha zaweykko zaa putesa giddo boorati gelonta mala wodoro yeenidi qashetanne qashettonta dizay deetes.

hayssa gaxare heera woykko asi lo7ethi baynda besazan he mala issi aasaya meheta gelthanas keeththe efaada dawus guussa eetika gelana keeththazikka hessa heni sintha beettizaytappe nam7u issi qorqoronne nam7u mitha keeththe dizaytappe awayita gidanane

Hanno ahaya madhoy zo'o gidida xarsho laaqa idim'ada issisoppe issiso paadada zuussa izippe hena baggara qassekara kuttoy dees keeththi dees hessa neessa maleza malaliza miishati deettes guussa keeththaza lanqen shancara aazidizakkon iqay dees hessa essa malati diidi deettes goos.

hayssa gaxxare heran woykko asi loythi baynda heeran miizati issi buuxa woykko mitha keeththa pengen eqqi hudida guussa hayssanti dizayti medhora so7o karethinne boothth gideytes guussa miizati

Hayisa misileza bola nuni xeliishshin daro deyishati mizati hayisa kaaththayi maaxeti kichida woyikko gisitteyi maaxeti kichchosozani midi deetesi gusakko hesa isita baggappe gede baggara woliqama miiththi deesi gusa ha bagara deyishnne mizi kathi kichchosappe midi deesi gusa

Haysa misileza bolan xeelishin issi hentanchay woyko mehe heemiza asay daro daro dorsata lo'iza dorsata woyko malaalizane ufaysiza dorsata hemetida demban heemidine eeta ishalisidi beetes guusiko.

Hayissa missileza bolla xeellizayissa mala issi awayi haareta nam''u hareta issippe gididi laagidi dees gussa .izzi lagizza besappe guye bagara sheyisha keththayi kexxetti uttides .izzappe heni bagara qassekara simntoni ashawanni bolokotera kexetida keththi kayishshida keththi Desi gussa.

Issippeteththan gididi miizati issppeteththara lo'iza woykko malaliza hunetara baas wodhdhida meetetiza maataza issippe gididi doseteththan woykko siiqoteththan issoy isso iccontanne wolqaththonta miidi deettes.

Hayssa missilezan xelishin gaxare heran woykko assay daro shiqena bessan mizatha issi assay hemanawu ba hemizasoppe mizatha so gelsananas epada dawuss hayssi hena baggara buxa kethida kethane qorqoron kexida kethi bethess daro mehetha izzan gelsanawu epada dawus.

Hayssan misilezan bolla nuuni xeellishin kutto ishaliso woykko dooro irbbbaata geetettizayssa go7ettidi cora kuttota issi gillesebey woykko issi asi heemmidi woykko kuttota ishalisiiddi dees guussa.

hayssa misileza bolla nune xeelizayssa mala cora hareta maa dossafi issifegide laaggidi efitideytis goossa hayssa hareta histi ena eti efbay panasaafidi caanaza yeggidafi buye ha7i soo zaaridi efitidetis doossa

Hayssa inte xeellizayssa mala hayssa gadhay heeran deeshati dorssatinne dorssa yelotinne deesha yeeloti misa inte xeellizayssa mala dirssa gelanaas shiidhutiza guussa.

Hayssa misiliza bolla nuni xeellizayssa mala qoodan cora gidida dorsata ichoshappe oyddafe daro gidida asati laaggidi issisoppe issiso epid detnsgussa hayssa dorsata nuni xeellishin sintha baggara zo7o dorsi geedora karethi iibullay hessannessa malas daro dorsati dettes g.

paaranja miiza woykko hare wode miiza geetettiza miizati issifetethan gididi baassi yeggida maataza issifetethan siqora isoy issaa iccontta boollontta issife gididi ufayettidi miiddi deettes guussa.

hayssa misirezala bolla miizinne mari issifetethan uutha yeechi keeththaya ancata yeggin miidi deettes gussa ancecha gizayssa goykko uutha yeechiza miidi deittes guussa

Haysi adey kutota i asa halisidi des isitappe daro imizaysa eridi

hayssa giyeza giddon daro boodatanne daro asati shamalassinne bayzanas shigeotida guossa boodati issoy issara icettonta mala kaqenne qoore bolla wodero yegidi qach woththida guossa hessabe sinthan issoy issa iccenna asakaetechun ta mana ooththanas

hana macasaya maatha zeessanas woykko maatha maathanas miizaza izi qakkizayssa gish gaadadadazugussa wodorora ekkada guyetota nam7ata qacha gaadada hessafe sintha maathaza zeessanas sintha giigetetha giigetadadazugussa

Ha goshshanchay buuratara biitta guyidi woykko katha zeelana bessaza li'thidi woykko ishalisidi bettes guussa ha ishalisida bessan zerettida kaththay kayfi lo7iza woykko malaliza hanotan goshshanchazas muurota immanas mala gizayssa quppidi ooththid dees.

Hayssa inte misiliza bolla xeellizayssa mala deeshshatinne dorsati deeshsha laaqatinne dorsa laaqati issife gidi baaqu woykko dirsa giddo gelanas shiiqi uttida guussa ba yetettida besaafe shiiqidi soo gelanas.

Sa misilese bolla nu hin xeellishin aayinne yelo gidida miizata dam7ata mithara asadi qach woththida yuussa yana baggan yelo woykko marayssi haaththi woy kuma saaanera wothin iza ba woththidayssa ma worsaza ha miizas assegara mithara qach woththida guos

Hessa inte beyzayssamata mifeteza bolla xeellishin daro mehete miizate boorate guutha maratinne hessa hessa malatizayti issife gididi heemetidi heemeza boosan beetitis goossa.

ha misileza bolla xeellishin booththa magayeb woykko para gizayssi ha misileza bolla betidi des guussa hayssi aazas ooththize gikko issi miisha sooppe giya efanas iii issi besafe issi bessa efana maaddes gussa caanedi hayssa iza zokko bolla wothidaysi shancaza bollara caanana magaya zokka muntamana hayssa uqo ettida go7ees

koygaso hayssa inte xeellizayssa mala miizati daro ginidi issifethan coratidi shiiqidi bulazan maata miiddinne issoy issara gaggatethan issife eqqe otteta

qaxxare heeran mitha keeththa moykko buuxa keeththa geetettida keeththaza pengen uyddu miizati issifeethan geee keeththa pengin maahami deettis aiyssa miizata phumoykka booththa zoonne karetha

Hayssa misileze bolla nuni xeellizayssa mala cora muuzeta issipe shiishshidi moogidi kaxesana mala issi soozan woththi woththida guussa. Hayssa izi kaxidappe sinthan kessidi bayzikko asa naytas daro bira pulto gididi maadees.

hayssan goshshanchati goshsha guye giigidi kaththa zeeranas sohoza giigisidi woykko yafara kessanas masmaare woththidi yafaras giigettii deettes goossa issa giigisi simmidafe guyen kathaza isan yafara zara zirikko lo'o morta immi

Hayssa misileza bolla nuni xeellizayssa mala badalay mukkidi gakki uttidis geesay hessa lagge adussa gidontanka ayfe paya gidana badala hayssa geesay keehippe adussa gidenna geesan guutha gidi uttidi badalay paya ayfe ayf didiza badalay hayssan beti didies.

sa nuni xeellizayssa mala nam7o macasati dono yeggiza bessaza woykko madadaraza bolla donoza yeggidi qaasareth deter guussa hayssa donoza madadaraze aaze gudizagikko biitta bolla uttidi laytha kumeth gakkanau mooreton tamana madadarazan yeggiyo mooreteth bandashaje

hayssa misileza bolla qoodan oydda giziza asati issife giti mitha pute toketha asaza erana mala bessidinne tokkidi deettes guussa hayssa asati tokkida mitha puutezi ha7i hayssa bessazi aasikka baynda mela bessa gidikkonka isimappe mithazi gakkidi lo7o ayere hanotay daana mala ooththanaw diis

Haysa misileza bolla nuni xeellishin muuzey kaxin muuze uuththazappe ha menthekizi makinan caananas giigissi diditir guussa hayssi muuzezi keeybe lo7iza hanotara kaxin mithazappe cukkida giigissi dideeth

Missha misilezo bolla nuni xeellizasha mala addezi badala lanqe shieqiqqi uttides guusa hhissi badalazi kaxetaza guussa hissi kaxeta badalaza lanqe shiqqi eqqidi badalaza xeelidi woykko badalazan ufayetidi pooto dendanaz giigetti uttides guussa hisha izi badala lanqe shiiqida wode asazi pooto denthidi iza haayedees.

hayssa nuni misileza bolla xeellizayssa mala cora asati qoodan tamma gidana asati mithaza tokkanasooza bookkidi iza xeellide detteees gussa mithaza tokkanasohoza asazi bookkidi bi ichchin xeelliza asati iza yiidi ay mala hanora bookketidee gizayssa xeellidi dettees

Hayssa madabera bolla woththidi shaachchida woykko laythabe laytha naadili gaththida genozi keehi kayuhiza hankan woykko malalizae gangakkegide hayssa isi caarda caarcha budhonta diidde efid biitta woththiza wode nam'u saaminta biidi heedzdzu samitakanawu dizayssa giddon mokkes goossa.

Hanna macasaya badalaza punadada guussa hana badalaza punada dezay aaza seygikko badalaza giddon koyro burchishin diza gafeti punettidike -ana mala punettidi gafetikke ida aaledafe gunden badalaza woxa keeththe efiwoykko baabure sengacisini go7eti ettis guussa

Taysha enththe be7izayssa mala; ichchashu asati gisththeza giddon eehahaa akaafa guufe oykkidi hemetheththiidde deetthes guussa; azo otona gisththe hametheththidanne gisththezi gin hameththana mala lo7zaaza guussa keehippe malaaliza hanothan mokkide gakkidde des guussa.

Hays kaxida muzey qaxetid issippe shiqid utides guusa, Hays kaxidaysa Kamen canid hara hara dereta kare dereta yedana mala madizaza guusa Hays keehippe asa naytas go'a imza kathatappe isoza.

Haysan daro borata issipe shishidi boratara gashe bukidi detes gusa gashe bukidi gabala woyko c'itaza bolara kesidi qantan diza ayfeza ekidi qumatetas go'etanas bukidi detes gusako.

Hayisi hinite xelizaysa mala ha keeththa aawayi hinte xeelizayisa mala badalaza muruta murutisidi hayisa hinte xeelizayisa mala papaya asa mala asara asatidi badalayi kaaththidi Wodenin kanthidi desigusa ha wodeni

Hayissa inte xelizayissa mala goyetidi zeretida gisiteza giddonni daro asati issippeteththan gididi gisiteza giddonni gisiteza xeelidi detees gussakko hisitin gisiteza kehippe malalizanne lo'izza hanota mokes.

Hayssa misileza bolla hintte xelliza mala asati issippeteththan macashatti gididi uuththa hashumidi bettetetes guussa uuththa hashumishin gakkida itimat uuto gidi ista oykki xellidi woykko maadidi banaw dandayes guussa

Ha misileza bolla inteni xelizaysa mala 5 macashati donoza iza bokidi efi qolidasozappe iza gidon hay'o dizakon gizaysan hayqoy dikko gidi qoridi detes gusa donoza

balgo wode zeerettiza woykko toketiza kahatappe issoyssi dono geetettes dono ziyayssi intis elizays malalo iza woykko malane zuoneta mokkidi kaxanas bakkidi ciishsha ciiyi utides guussa

Goshanchati goydi shiishshida kaththaza bukkanas awude woykko bale geetettiza besayafidi bukkiti daro boorata shiishshin kathaza bukkidi woykko shiishidi betetes kuussa hayssi.

hayssi inte misile bolla xeelizays badala woykko amaaratho boqolo7ishi geetettizayssa macasaya woykkawuta goossa hayssi badalazi inte xeellishin keyfe ofayssizaza goossa

akay hayssa inte xeellizese mala mitha puuteda qeeli quutha mitha puteda asati fistale rayshistedi issife woththi di dites gussa hessafe izi oramishin hara besayfi tokkanas

Haysa inte xeelizaysa mala goshanchati kathaza shiishidi gigisidappe sinthan

Hayssa nuni misilaza bolla xeelizaysse mala hayssan dono woykko diniche geetettizayssi amarathoda issi bootan tooketidi lo7ethi malalaza woykko kaysheza hunnetara gakkwetizisuusa hayssi dinichezi woykko donozi toketidi gakkiday ha'i ciishsha tezuusa hayssa ciishshayzi qoqofe wursiza wozeppe aalid metetiti doommea.

kaxeda woykko gakkida giste hayssa inte xeellizayssa mala lo'o hunetan lo'o lo'iza medhora gakkidi maxettanaa woykko gontora woykko tiya geetettizayssa miza saate gakki uttides guussa

Issi bessan daro mitha puhoteti issi fetethan shiiqiideyti hessa izi diza bessafe izeti diza bessafe hara bessa fizey topizagedikkon tirpa dichchanne moolota immana dandayetes izi dicciza wode keeththa keexxanas eeththanas daro daro goata imees goossa.

Haysan nuni xelizayssa mala yafarara gididi daro daro mitha puuteti issifitethan ba zeretida bessan fistalera gididi mokki didetes guussa ha zerethati pistalen zeretiday he bessazappe hara bessa efidi asi tokkishin melonta mala maaddes guussa ba oykkida bessara biidi oykka gees

hayssa misiliza bolla nuni xeellizayssa mala nam'u asati kaththaza bukkidi suragidi woykko carkisidi detes guussa hayssa nam'u asati kaththaza bukkidafe sinthan kaththaza gafezappe shaakana carkora maadetidi issifetetha ooso surasi ooththidi deets

Mehe akimey meheta akimanas dirththa giddon gelthisi meheta narfen cadiidi dees guusa hayssa mehe akimey meheta oyqiza hargezappe naaganas kataba woykko kitibate katabidi dees guusa meheta.

Hayssa missileza bolla nuni xellizayssa malla nam'u hakimetine kanay keththa awa gididi issipe oykkidi kanaza hargeppe zarana malla kataba katabidi dettes gussa kitifate haysi kanazas xenazas kehi lo'o gettetdi qoffetes.

Hayssa nuni misiliza bolla xeellizayssa mala heedzdzu asatinne cora hareti issife gidibi issi dembaza eqqi uttida guossa hayssa cora hareta ubbatakka guyetonne sinthaton yegdidi gaadi wothida gussa izappe nam7u hareti zokkon carqa caani uttida guussa

hayssa misileza bolla nuni xeellizayssa mala misileza me aakume wuikko gibirna geetettizayti baqulu akamanas shiishshoykidi bixala barsidi akamanas giinetedhideet

Hayssi addezi nam7u keehi wolqama kanaza qachidi naagiidde dees guussa hayssi kanazi bena lo7ethi geeshshizanne wolqama kana guussa.

Hayssa misileza bolla nuni xeelizaysa mala oydu asati bootha mayo malara bootha mayo gidiza mayo mayidi,izetappe issoy qasseka bilxigina partezasi malata gidizayssa gistera diza mayoza mayi uttides.

hayssa misilza bolla xeelishin maga aguno wykko meheta aagine geetettiza ades asi nam7ataranne si maga haarida maga keeththawaara sifegiidi magaza akamidi deetes sahyssi magyazi inte xeelishin keehi kashides woykko wolqay baynda gayssa gish zasaketidayssa xeli deeeti

daro daro boorati hayssan issifeteeththan gididi eqqida guussa hayssa eqqida besay awanne diikko giyan bayzettana biidi issifetethan salpena woykko yafara naagidi equwan deetes guussa hayssi yafara naaqonta issoy issa icanakka dandayetes guussa

hayssa mehe akime woykko meheta xeelliza hiillanchara meheza keeththa aawara nam''as issippe gididi parazo akamidi deettes guussa. parazoy harge oykko mala kitifate narppe cadidi detees gussakko .

Me agame woykko gibirna geetettizayssi kanaza akamide woykko izi sakettizayssa xeelidinne izas bessiza ishaletetha woykko lo7etetha naagiza miisha immidinne ishalesidi beetees.

hessa medhon booththi toosora kareth gidida magayara medhon karetha yaakkeda i qasekara karetha giththinne karetha caamma yedhdhida addezaara issife gididi eqqi uttida

Hayssa misilleza bolla nuni xelizzayssa mala issi wolqqama gammozzi eqqidi ha xellidi de's gissa hayssi eqqida sattey woykko woddey tanni qoffishin ta qoffan ommarssa bari daniddi dees gussa. hayssa worazzan eqqidda gammoy ha nunna xellees.

Hayisa nuni xeellizayssa mala misile zabawola oyddu denbaare woykko zebra giidi ingilizethora xeygizayti issife giiidi maata giddon miidi deetes mussa hayssi zebra woykko denbahare geetettizayssi awa awan bettizegikko leemisos nu deren gaammo zoonen arbamince nacisare parki gizasanbeteettes

Hayissa inte misileza bolla xeellizayssa mala nam'u gaamote issi asi baynda bessan woykko asi baynda baado woykko mela bessasan mitha garsazan uttuttida goossa hayssanti issoyssi ichin issoyssi eqqin nam'i issife gididi issi sohon diidi deeth

hayssa misilize bolla nuni xeellizayssa mala nam7u wolqama dangarsati issife gididi mithaza giddon diidi deettes guussa hayssa mithaza giddofe mitha boncoza yeeti miidinne basi de7otetha daana mala maadetizayssi hayssa mithaza giddon issife diidi dettes nam7u dangarsati nu xeellishin.

hayssa misileza bolla nuni xeellizayssa mala nam7u gammoti ba giddon issoy issara qacceti duwoykko sugetidi deettes guussa hayssi gammoti ba giddon sugettizayti ooni oona xounananne ista wolqay ista geedarees guussa hayssanti nam7u gammoti issoy issa ba giddon sugeteth

Ha zamana zamanidayssa mala lo'o lo'o murutta shishiza meehe zorettati hayssi giddon bettidides.hayssi intte be'ikko kase wode diza miizata. Ha mizatti daro daro dhiqime immettes gussakko.

Ha misiley xelizaysa mala shana woykon wora kana getetizaysi haysa gusako diza bottazi mithiyika byna bado gidida besaza demban besaza eqi uttides gusa.

Hayissa hinite xelizza mela turusitte sabbidda woyiko turusite nu bitta gelidi gobaya'ana mala woyiko xelana mala madiza worra medossati isipetethani ba deyiza kethan dossona

Hano misiley bolla nu be'ishn dizara wora kana woyko Shana getetetawusi, Hana shanaya aazi oothaze giikon daro wode asa nayti haaro qohiza do'a guusa, ha iza qohiza do'ati a miyageti aze giikon meheta dorsata,deyshata dingete guye asazi gelthi wursiahn guye atidayi diiko wodhed guusa

Hayssa haaththa giddon intte xeelidayssa mala haylasho woyko aazo amarathon geetetiza do'azi haaththazappe kare keyiddi awa koyidi de'es gussa.izi haaththa giddon wolqamma do'a gettetrs.

hayssi inte xeelizayssa mala worakana woykko shanna geetettizayssi caaka giddon dees hayssi aaza qowa asa naytas ehizi gikkon hayssi asa nayta dorsati woykko deeshati meetappe qoppennan woykko akekenan geedo atti zaagidikko attidayta shiiqidi meetes guussa

Ta misileza bolla xeellishin wolqama do7a woykko haaththa giddon diza do7atappe ubbatappe babuses geetettiz qofettiza do7a aazazonne woykko hayalashonne guutha kafonne issife gididi deettes guutsa qeeri kafoya iza lan7en dawus ha baggara qassekara hawulashoy eqqi uxides ichidi ba banqala hanldi dees gu

ta misileza bolla xeellizayssa mala issi karetha bulla geetettida kanazi issi bessan ichi uttidees gussa hayssa izi ichida bessazi lo7iza besa guussako ishshiza besazan ich uttides gusa hayssa ichidayssi kana geetettes haysika kanazas medhoy karetha zo7onne booththa mala oykkidayssa guussa

hayssa do7aza sunthi gaammo geetettis gaammoy qooreson wolqama hisike diza do7a geetettes guussa ubba do7atappekka wolqama geetettiza do7a geetettis

Peeshane issi bessan gaammoy barka eqqidi hara medoosay aazikka banda iza lan'e aazikka bayndadihi izas babbidiboy gido aazas gido hara me doosay izakko oonikka baynda deshin barka eqqidi si denbabessan dees.

hayssa misiliza bolla nuni xeelifin daro denbare woykko medaaya geetettiza qassegara amaratho sunthan zebra geetettizayssanti issife gididi dembazan eqq uttida guussa hayssanti maatamidi daro turiste sibe woykko turiste yaana mala go7izayta guussa idere arbaminci nacisare parken leemisos betites guussa

Hayssa misile bolla nuni xeellishin hayssa ha do7za sunthi godare geetites guussa godare guussi omarsan asaso gelidi daro dursada qohiza daro meeta qohizaza guussa omarsan asaso gelidi qohizayssafe guzon dhayydi karen aqida meetakka he oykkidi wodees woykko mees guussa.

Hesayinte xeellizaysse mala haca gammaynne adde gaammay ogelanqa issife gididi eqqida guussa hese ynte xeellizaysse mala ogelan nam7i gaamoti eqqan deettes issi gaamoti aazi xeelizo aspalte bolla uttidi ane issife gididi beeros.